Omukazi w'omubiri gurikwera aine ishookye ririkwiragura akwistye kamera nateera ekishuushani ayemereire aharubaju rw'omwaaro muhango gw'enyanja.

Ekizinga ky'enjoki nyingi kiri aha itaagi ry'omuti kandi omuti ogwo gwine obupapa bukye bw'erangi ya kinyaatsi